Ku lunaku lw'amakungula abantu beetala. Abantu abamu batunda emmere yaabwe eri abasuubuzi abavudde mu bibuga abazze okugibagulako. Abantu bano babeera ba njawulo. Abamu bagitambuliza ku bugaali ate abalala bagiteeka mu mamotoka.

Ebinyonyi bino bye bayita kalooli bibeera n'otutwe nga tutonotono ate ng'omumwa munene okusinga omutwe. Ate bibeera ne kkala enjeruyeru wano wansi nga ku kifuba kyabyo, n'ebyoya ebiddugaalirivu ku mukira emabega ne ku biwaawaatiro. Ebinyonyi bino bibeera n'ebisakkiro ekinenenene kw'ossa bibeera nabyo biri wansi mu kibira nga byetegeka okunoonya emmere.

Bano abaana balabika baali beetegekera kifaananyi kubanga abamu baali bawanise emikono, abalala baali bafukamidde, abalala baali batadde ngalo mu kamwa, abalala ekifaananyi kyabakwata nga tebeetegese.

Ekibira kino kiri ku eka ddala ennene. At ng'ate kya kiragala bulungi, kirinaanye ensozi n'ebiwonvu. Ekifaananyi kino eky'ekibira kirabika nga baakikuba nga basinziira waggulu mu nnyonyi.

Ennyanja eno erimu obuzinga bungi obw'enjawulo obugirimu kw'ossa yeetooloddwa ensozi nnyingi nga zikirikiddwako emiti egya kiragala.

Abalambuzi Abazungu okusinga baagala nnyo okulambula ebitundu ebyo ebirimu ensozisozi ate n'ebitundu ebyo ebirimu embeera y'obudde ey'enjawulo mu Afirika.

Ekibuga kino kiteeketeeke ddala bulungi kubanga ekibuga kino kirina ebizimbe nga biri ku buwanvu bwe bumu kw'ossa n'emmotoka we zipaakinga ne pikipiki, kw'ossa ekibuga kino kiyonjo ng'ate kirabika bulungi.

Ekiyiriro kino eky'amazzi kiri waggulu ku lusozi era kino ekiyiriro ky'amazzi kigakulukusa nga kigayiwa wansi w'olusozi. Kw'ossa ekiyiriro kino kirinaaniddwa emiti.

Ekifo kino kyolesa ebintu ebikoleddwa wano mu Afulika oba Uganda ekifo kino kyolesa ebintu bye bakozesezza n'engalo nga amasowaani ge baba babumbye ebibbo bye baba baluse kw'ossa n'ebyo bye baba batunze n'ekyalaani nga essaati.

Akalirira enkoko akalirira enkoko ayambadde ettaawo eryeru kw'ossa enkoko agikalirira bw'agikyusaako akozesa fooko akozesa n'ekyuma ekizungu okukalirira.

Kwaya eno eyimba nga bw'ekuba n'engalo ng'ate ewerekeddwako ebivuga ng'eŋŋoma. Mu ŋŋoma muno mulimu eŋŋoma nnamunjoloba ate abakyala kyewuunyisa nga be bazikuba.

Ku luguudo luno kw'osanga ebidduka eby'enjawulo ng'emmotoka z'obwannannyini, kw'osanga loole, kw'osanga ne takisi kw'ossa nge bboodabooda. Ate era ku luguudo kuno kw'osanga ebitaala by'oku kkubo oba 'traffic lights' ate era ku kkubo kuno kw'osanga ebipande eby'enjawulo nga biranga kampani ez'enjawulo.

Abavubi abamu amaato gaabwe bwe bamala okugasimba emabbali w'ennyanja nga bagasibako n'olujegere okulemesa ababbi abayinza okwagala oku okugabba nga tebaliiwo. Kino kiyamba n'okuyamba okwerinda.

Abaana ab'obuwala ab'emyaka egy'enjawulo beetisse ebbaafu ku mutwe nga zirimu omusenyu nga bwe baguyiwa emabbali g'ekkubo. Naye ekifo kino kirabika ng'ekirudde nga tekiraba ku ttondo lya nkuba kubanga olw'engeri akasana gye kaakamu kw'ossa n'emitittiriri egirinaanyeewo okuba ng'ebikoola byakala ebiriko, kw'ossa n'ebire mu bbanga engeri gye byakamu.

Obusiisira buno baabuzimba nga bakozesa essubi ekkalu kw'ossa n'emmuli eziyingira ku mulyango, kw'ossa baabuteeka mu makkati mu nnimiro. Obusisira buno bufaanana ng'obuli ku masiro e Kasubi.

Abazungu ababa bazze okulambula ekkuumiro ly'ebisolo bajja ne kkamera zaabwe olwo ne batandika ozzikwasa nga balaba engeri gye zeeyisaamu nga ziri zokka mu kkuumiro. Ate ne balyoka bakolamu obutambi obw'enjawulo ku bisolo ebyo ebiri mu nsiko.

Bino bye bimu ku ebyo abakulembeze b'ennono ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bye baateekanga ku mitwe gyabwe okulaga amaanyi n'obuyinza n'okubaawula ku bantu abalala.

Ku mugga guno kw'osanga ebiyiriro by'amazzi nga biri mu masekkati g'ebiyinja ebinene kw'ossa amazzi gano ag'ebiyiriro gabeera ku sipiidi etagambika ey'amaanyi. Ate eno omugga gye gusembera, amazzi gaba gatandise okubeera amateefu.

Ekizimbe kino bakiyita Mapeera, ng'ate erinnya Mapeera lino liwandiike waggulu ku kizimbe mu kkala eya bbulu. Ekizimbe kino kya kkalina, ate era ekizimbe kino kirina kkala enjeru ekkirira okuva wansi paka waggulu ku kizimbe kw'ossa ne kkala enjeru, eyitamu mu makkati mu kizimbe. Kw'ossa ne kkala eya bbulu nayo eyitamu wansi ne waggulu wa kizimbe.

EKibuga bwe bati bwe kiba kifaanana ng'obudde buzibye. Ppaaka y'emmotoka eno terina kitangaala kimala okugeza amaduuka agamu galina amataala amalala tegalina mataala.

Ebisodde bwe bibeera mu nsiko bimanyi okwogerezeganya n'ebirala nga biggulawo omumwa nga bikola amaloboozi agatali gamu.

Ekitindu kino kirabika nga kimaze ebbanga nga tekifuna ku ttondo lya nkuba kubanga olw'enfuufu ennyingi n'emiti egikaze egiriraanyeewo. Kw'ossa n'abaana abawala abeetisse ebbensani ezirimu omusenyu era ng'erabika bizinensi ya mu kitundu kino.

Abavubi bano basanyufu nnyo, omuvubi omu ayimiridde waggulu ku kaato ng'akutte ebyennyanja bye bava okuvuba, abavubi abalala batudde mu kaato kano ak'embaawo nga bwe bakuba enkasi badde eka. Ate ekifo ekirinaanyeewo kya kya kiragala bulungi, embalama zino.

Bakozesa amasannyalaze nga bagatta ebyuma awamu ne bakolamu enzigi ez'ebyuma. Enzigi zino ez'ebyuma zisinziira mu bunene ne mu buwanvu. Abakola enzigi zino ez'ebyuma beetaaga okwambala erementi ku mutwe kw'ossa n'okuba nga bambadde ovulo n'okubeera n'ekifo ekigazi ow'okuteeka enzigi ze bamaze okwokya awamu.

Akanyonyi kano kayimiridde waggulu w'ekiswa. Akanyonyi kano kayina kkala ennungi: mulimu kkala emmyufu kw'ossa n'eya bbululu n'enzirugavu naye kayina omumwa omuwanvuyirivu omuddugavu kw'ossa kayimiridde ku kiswa nga katunulaatunula okunoonya ekyokulya kw'ossa n'okwekengera ebyo ebiyinza okkalumba okkalya.

Ebinyeebwa eby'empogola babitunda mu butale. Baba babirengedde mu kibbo. Ebinyeebwa bino biyina langi eya katakketakke ate bibeerako n'akakuta ku ngulu.

Kino ekibuga kiyina emiti kw'ossa n'obufo obulinga obw'okuwummulirwamu, naye enguudo z'omu kino ekibuga za koolaasi, nkole bulungi kw'ossa kiyina n'ebizimbe n'emmotoka ziyitamu mu kino ekibuga; kiyina ebizimbe bya njawulo.

Eŋŋaali erina 'colors' ez'enjawulo. Eŋŋaali erina kkala enzirugavu kw'ossa ne kkala enjeru n'eya katakketakke n'emmyufu, kw'ossa n'ey'ekyenvu.

Mu massekkati g'ekibuga mubeeramu akavuyo kw'ossa nnamungi w'omuntu ate n'emmotoka ezibeera okumukumu nga zeeri ku bbampa. Abantu abamu batundira emabbali w'ekkubo mu kibuga kino, ekyongera okuleeta obuvuyo.

Ebijambiya bino babikola mu byuma. Emabega waabyo ne bateekako omukonda ogwa pulasitiika. Ebijambiya bino biyina baabikola mu ngeri ey'enjawulo; ebimu byewetamu waggulu, ebirala ne bijja nga biwanvuyirivu nga tebyeweseemu.

Ekitundu kino kirabika nga kya ddungu olw'omusenyusenyu oguliwo ate n'olw'akasana akaaka akangi n'obuti obukazeekaze obulinaanyeewo nga bungi.

Ggoonya zaagala nnyo okweyanika ku mbalama z'ennyanja kw'ossa n'emigga. Ggoonya zino zibeera mu mazzi, zivaayokko mu mazzi ne zijja ne zeeyanika nga zibikudde omumwa. Okuliraana obusubi kwe zitera okweyanika ku lubalama.

Ggoonya bwe ziva mu mazzi ziddako ku lubalama lwa nnyanja oba emigga olwo ne ziryoka zi bu ggula akamwa kaazo. Ebisolo ebimu ebitali byegendereza byekanga biyingidde mu kamwa kano aka ggoonya.

Loole zimanyi okutambuza abantu okubaggya mu byalo okubaleeta mu bibuga. Ku loole kuno kusingako baami nga be batudde waggulu ate okusingira ddala nga zibaggya mu byalo eyo.

Ekibuga kibeerera ddala bbize mu ssaawa ez'emisana. Abantu baba batambula badda eno n'eri; abamu baba bagenda ku mirimu kkola ng'ate abalala balinnya takisi ezibatwala eka okuwummulamu.

Ku nkulungo eno kw'osanga enguudo ez'enjawulo ezigyeyawulako ng'ate zonna zigenda mu bifo eby'enjawulo. Era ku nkulungo eno kw'osanga amayumba agalinaanyeewo ate enkulungo eno mmakkati ebeera nneetooloovu.

Empungu zino ziri ku katabi k'omuti, empungu zino zirina kkala enjeru wano nga ku kifuba ne kkala enzirugaalirivu ku biwawaatiro ne ku mugongo. Empungu zino zeetegereza ekyokulya kye zinaayigga okuva wansi ku ttaka.

Ebbugwe ly'eno ennyumba baalizimbisa mmuli. Kw'ossa n'emmotoka loole epaakinze mu mulyango oguyingira lino ebbugwe. Munda mu bbugwe eryo mulimu ennimiro kw'ossa n'emiti.

Abaana bano ab'obuwala beetikka ebidomola by'amazzi ku mutwe nga bava ku luzzi, ate ng'abaana abalala abatoototo babatunuulidde nga bali emabbali w'ekkubo.

Obusiisira buno baabuzimba ng'ebisulo by'abalambuzi ababa bazze mu kitundu kino okulambula. Obusiisira buno babusasulira ssente okusulamu, obusiisira buno buwa abalambuzi abava ebweru ekifaananyi nga Africa we yali ebiseera emabega.

Omukyala anywera amazzi ku kidomola ng'alabika yalakasidde dda olw'ennyonta kubanga alabika ali ku lirimbi lw'abadde alima ng'ate lu lunene, n'omulenzi ayimiridde waggulu ng'ate ye atudde ng'akwatiridde mu mbinabina.